Aba abaana bari aha nayikondo nibagyezaho kunywa amaizi barikunywisa engaro bajwaire na yunifomu z'eishomero abaishiki bajwaire ebiteteya omwojo ajwaire empare na esaati. Empare ye neya kara ya bururu kandi esaati neetukura abaishiki bajwaire ebiteteya birikutukura bari aha nayikondo barikunywa amaizi enyuma yaabo hariyo emiti nana ebinyantsi.

Aha omuntu w'omujungu ariyo naaroba akwitse eirobo, ajwire eshaaha, eshaaha neiragura orukoba rwayo nirwera kandi rwineho nana ebirikwiragura, eseeri y'enyanja hariyo n'ebinyaatsi bya kara yakibabi

Omushaija ariyo naashoha ebyenyanja, akwitse eky'enyanja omu ngaro, ashemereirwe kuba yaakikwata ahanikire omukono, ajwire esaati erikwera n'empare erikwiragura erimu ebirikwera aha maisho ayeshangiireho ekyenda kirikutukura kwonka kiineho n'ekibara kirikwiragura ajwire enkofiira ya kibabi kandi ari omu ryato